afisia nye sewɔtakpeƒea me afisi wó wɔna se le ame vovovowo le afima, sodzawo li ekplɔwo li amewo do awu yi amaɖewo ɖo kuku amaɖewo ɖó ŋɔtsiŋutsɔŋu policwo hã le wó domi

Etsiƒuƒu ƒe fefewɔƒe. Amewo tɔ ɖe afi ma le nu sia teƒe kpɔm. Edu vovovowo ƒe flag le afi ma. Ame aɖewo do fɔkpa

Ame hame aɖe le ha dzim. Eɖe lé kpẽ ɖe nu gbɔ le kukum. Ame aɖe lé xexi ɖe asi, eɖewo ɖo kuku ʋi enu yibɔ to eme. Awua nye gbemumu kple ʋi. Fɔkpa ʋie wodo.

Sikakuku. Sika kum wole. Ama ɖewo lé etré ɖe asi. Eɖewo le ba blum. Ama ɖewo tɔ ɖe kpo ta le ave vi aɖewo gbɔ. Nyɔnu ɖewo bla taku. Ɖevi aɖewo le ekpoa tame ɖaa.

Katolikitɔwo ƒe gbedodoɖa. Wole sɔlixɔme le egbe dom ɖa. Nyɔnu kple ŋutsu wodze klo do awu ʋii tititi. Woƒe tatɔwole wo ŋgɔ le agbalẽ xlẽm noo. Woɖo flawɛsi ɖewo ɖe afi ma. Wodo awu lɛgbɛlɛgbɛ.

Wole tumpani ƒom, ŋutsu sia le tumpanin ƒom, ɖeka tɔ le enɔvia kpɔm, amewo le emegbe le gakogui ƒom ɖe edzi, ɖevi kple ametsitsi le fefe sia wɔm.

keteke le keteke mɔdzi, nyɔnu gbogbowo le afi ma, wolé agbalẽ ɖe asi, woŋlɔ nu aɖe ɖi ŋutsu aɖe tɔ ɖe afi ma ame aɖe do awu ʋi, teƒe sia le dzedzem nyuie aɖe, keteke dzɛ̃tɔ, nɔnɔmeʋi aɖewo le eme.

Amea ɖewo le tɔsisi me, amea ɖewo lé agba ɖe ta, aŋeto dze, gbemumu tɔ eye amea ɖewo lé nuɖuɖu ɖe me, koklozi le me, atiwo le afi ma, exɔ ɖewo li, etsia ɖɔ ɖe anyigba, wo me zɔm.

Afɔku. Eŋugã aɖe kple eŋusue aɖe wodogo. Ama ɖewo tɔ ɖe afi ma le nuteƒe kpɔm le mɔto. Eŋu lolo kple suetɔ wodogo.

Nyadzɔdzɔ. Dɔkplɔla de eŋu me le asi asi ŋuŋum ne dumeviwo. Ame aɖewo le eɔu eŋgɔ. Dumeviwo le dzidzɔkpɔm ɖe dukpla nu.

Eyae nye dekɔnuwɔwɔ, dekɔnutɔwo ƒe gbedodoɖa le aza ƒe gɔmedzedze, amewo lé maiki ɖe asi eye wodo dzonu ʋi ekɔ wota avɔ ʋi lé sinapu tukpa ɖe asi, ati ɖe asi eye ametsitsi kple nyagã tsiotsi kple tɔgbitsitsi wotɔ ɖe tsitre nu le gbododoɖa sia wɔm.

Wole numetete wɔm na bafa sia, kpovitɔ aɖe le afi ma, amewo ɖo le foto tsom, ami le afi ma kple nugui me le afi ma.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi le nu kom. Aɖu ɣi le nu me nɛ, eɖa le ta nɛ. Nuɖuɖu vovovowo le gbɔ: tomatosi le kusi me, agbitsa, atɔtɔ.

Wole atikɛ gem ɖe nume na ɖeviwo. Nyɔnu sia kplɔ evia vɛ. Ɖɔkita le atikɛ gem ɖe nu me ne. Enɔ anyi ɖe zikpui me. Me aɖewo le tsitre nu.

Wole agba tum, bɔkiti aɖe le afi ma, galɔn sesẽ aɖe le afi ma, ame aɖewo le agba te, ŋutsu aɖe bɔbɔ do asi ɖa dɔsrɔ̃vi aɖe le afi ma le edɔwɔƒe kpɔm.

Sikakuku. Wole sika kum le ekeme. Ŋɛto le afi ma. Amaa ɖewo lé ŋɛtoa ɖe taa. Wole, masini aɖewo le afi ma si wokɔ le sika kumee. Amaa ɖewo tɔ ɖe ekea dzi. eɖewo le ekea me.

Ŋutsu sia le esɔdzi yina ɖe mɔzɔzɔ me. Ame ɖe le eŋume va yina le lɔri mɔdzi. Wodo keteke mɔto.

Ame aɖe le gbadɔ te wosugbɔ wole deŋu gbadɔ te, ɖeviwo le afi ma, nyɔnu aɖe bla taku ʋi yevu aɖe nɔ wo domii le kplɔ gbɔ le gbalẽ ʋi aɖewo gbɔ.

Nyɔnu si le tike nom le etre me. ŋutsu ble wɔti tɔ ɖe gbɔ. Ŋutua ɖewo tɔ ɖe megbe afi ma. Nyɔnu ɖe do awu ɔridzi ɖe le afi ma le ati ɖe gbɔ.

Afi sia nye takpeƒe amewo va kpe ta. Zikpuiwo le afi ma. Zikpuiwo nya kpɔ. Ame vovovowo, amewo ƒlo sakora, ame aɖewo wo ŋutɔ ƒe ɖa le ta na wo. Anyigba sia wode tals anyigba katã. Teƒea nya kpɔ.

Ahlɔe nye siaa, ŋutsu aɖewo lé ahlɔe ɖe asi, eɖewo lé ekpowo ɖe asi, ame aɖewo lé mobile ɖe asi tsɔ le nu si tsom, foto tso mee, ame tsitsi kple nutsu tsitsiawo le ahlɔe ɖe asi.

Asia nye ale si woku na sikae, wole sika kum ame aɖewo le esram eye ame aɖewo tɔ eh teƒe siwo sram me, wo kata dɔwɔla wonye, wo wɔ agba dɔ ɖe afima, ɖeviwo le eme, ametsitsiwo le eme, ame aɖewo bɔbɔ, maɖewo le tsitre nu, ame aɖeow le ati ɖe asi.

Nyɔnu sia le detsi wɔm. Elé gati ɖe asi . Agba le egbɔ, ŋeto le gbɔ eye wòle nu ɖam le gasi dzi. Ye ŋutɔ ble ta, edze kple avɔnuwo le egbɔ. Edo fɔkpa nyakpɔ aɖe eye agba woƒo ƒoe ɖe nɔnɔme nyuitɔ nu.

Me sia le keteke mɔ dom. Amaa ɖewo bɔɔb le ekpe kum anyigba. Eɖewo le eŋu aɖe tutum le keteke mɔ sia ke wo dodom yeyea dzi. Ɖewo lé ati ɖe asi. Egbe ɖewo le afi ma, ɖo ɖo kuku dzi.

Esia nye kɔdzixɔme. Ame aɖewo woxɔ ame ɖe abatsi me. Ɖɔkitawo le afi ma. Wodo awu a awu ʋi. Wode nu asi woɖo nu ɖe ŋŋtsi. Eɖe le gakpo aɖe dzi wodo fɔkpa. Ame aɖe asi ɖom ame aɖe dzi be netɔ vie.

Wole nu fiam evii, eviawo ale si woatsɔ do flawɛsie. Edadaa lé evia ƒe alɔnu ɖe asi le enufiafiame nyuie kple susu be wòawɔe nyuie. Dadaa ɖiɔ kuku. Fofoa nɔ anyi ɖe anyigba le ekpɔm.

Asime nye afi sia. Wo kake enuwo, bagi, ɖevi ƒe fefenuwo, ŋutsu aɖe ɖo kuku. Xexi le afi ma, ŋutsu aɖewo bɔbɔ. Ame aɖewo le atsitrenu eɖewo le nu kpɔm woɖo gaŋkui.

Amekuɖaka woame ene le bentsi dzi. Ame, ame gbogbo aɖewo le fima. Ɖevi eƒe enyi aɖe kple ƒe wuieve ɖe. Sukuvi aɖe tɔ ɖe aɖa siawo gbɔ. Zikpui ʋi aɖewo le afima. Ame aɖewo do awu dzɛ, awu yibɔ.

Ameɖiɖi, wokpa aɖaka ɖe akpa ƒe nɔnɔme nu, amewo kɔe ɖe eta, nutsu aɖewo ƒlɔ ze kolikoli le ŋgɔ na wo, enetiwo le fi ma, ame aɖewo do fɔkpa yi eɖewo do fɔkpa yibɔ.

Ame wɔme eve nɔ anyi ɖe woƒe xɔ me. Ŋutsu kple nyɔnu wo le tivi kpɔm. Nutata le agbale dzi le xɔ me. Nɔ wonɔ anyi ɖe aba dzi.

Ame sia le ega dɔ wɔm. ame aɖwo gbɔ na ega ɖe ƒe. Kpovitɔ le eme, ŋutsu aɖe ble wɔtsi ɖe alɔnu eɖo gaŋkui. Ame aɖe le emɔ si dzi wokɔkɔ ɖena ega ɖe asi, enuŋlɔti aɖe le ekplɔ dzi.

Afɔku dzɔ, eŋu ʋɛ̃ kple dzee aɖewo wodo go, eŋuwo katã gba gbayagbaya, ŋutsu aɖe tɔ ɖe afi ma le nuteƒe kpɔm, kpovitɔwo ƒe ŋu gbɔna afi si afɔkua dzɔ le.

Ŋutsu aɖe tɔ ɖe mɔnu. Tame kpa nɛ. Edo awu legbe. Wota avɔ ɖe ŋuti. Ŋɔtru ɖe le afi ma. Ahavivi ɖewo le enu ɖe me le afi ma. Exɔ nyakpɔ aɖe li. Nutata vovovowo le afi ma.

Dɔkita le abi dom na nyɔnu aɖe eɖo ɖɔvu aɖe ɖe ŋɔtinu, ebla ta, ame aɖewo le afi ma nyɔnu sia wɔ eɖa ɖe ta.

Kpovitɔwo le eŋu aɖe ŋuti le amewo ɖim le eŋuɔ me. Amewo nɔ anyi ɖe eŋuɔ etame, nyɔnuvi aɖe le dodom le eŋu sia me. Kpovitɔa ɖe lé etu asi le afi ma.

Wole enu srɔm tso alesi woa tso yigã nue, wo te nu sia ɖe ekpe dzi newo, woƒe nufialawo bɔbɔ nɔanyi ɖe ekplɔ̃ dzi le afima, ɖevi siawo ɖo gaŋkui ɖe ŋgo nu le nu sia wɔ

Sika kuku, ŋutsuvi gbogbo aɖewo le aha me le sika kum, ɖeɖwo bɔbɔ ɖe afiam esram le gakpo aɖe dzi, gagbe wole afima, aŋɛtowo li. Ame aɖewo le tsitre nu.